Lii xeeri bullok la, si biir bulok bi ñung fa def wéng. Si booram, ay suuf so kanam, ay weñg, si kanam ñung ko karro.

Lii kayiti xibaar la, kayiti xibaar bi nak mu ngi am binda you xonxa, binda you weex, binda yu ñuul, ak ay nattal yu neeka si know.